Noba nyͻge la kuri daa are ne, vͻgele zupili peԑle. Ba tuŋi la nu woore kyԑ su kpare zeere are nyͻge.

Noba are la a nyɔge taa nuuri a are kyɛ ka sola a biŋ ba nimisoga ka ba su kare zeere ane kpare sɔgelɔ.

Nembeo arԑԑ la a su bonsͻgelͻ, a taa sambootere, a vͻgele zupili zeere, a zԑge ba nuuri. Ba mine vͻgele la zupili sͻgelͻ meŋ.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

Nobɔ are la kõɔ poɔ, ane bogtiri, a tuŋ eŋ a kõɔ poɔ a su kparedoɔre ane kparesɔgelɔ.

Noba are la ba gaadiŋ poɔ, a su bomma ka a ne a vaare yi taa. Kaŋ are la deŋdeŋ kyɛ nyɔge a vaare. Ba mine bayi meŋ zuuni la a nyɔge a vaare.

Nobɔ beɛoŋ be la zeŋ zeŋ teŋɛ, se dakyagere zu, daga biŋ la a ba niŋesogɔ. Ba su la bonsɔglɔ.